kene ka waro leer na qoxa xe wiin we reverdissement wande commune wande protection de l' environnement wande commune fada an kene refe affaire o Ndiomb refe affaire a Thiare refe affaire Diawle wala lakas lakas kene ka wara leer na qoxa ke wiin we reverdissement wande commune wande commune protection de l' environnement wande commune fada an kene refe affaire o Ndiob refe a affaire a Thiare refe affaire jawle wala lakas lakas kene i leya i leyi ran pour o Ndiomb ka roga fi kay radio le ka refo Ndiomb i leyta o Ndiomb a re anga Mbelakadiaw o i ndeta Mbelakadiaw leytikan maga donc fat wiin we comprendre kene souvent wiin we ga yaco mbiya confusion no kene wa Ndiomb o wa THiare yo kene pour fopo bo ando ga nona um sutu mene xaye rek reta a Thiare na xa qola xe no Mbof Poupouy me an ma im dam maga o kiin bo ga ndax ka leyka xame a thiare o Ndiomb geno fo giro a Thiare xam tegin na ndat bon kene wiin we ga mbarno and a mbago a mbaro ande in fop in mbaru ngenu ngenan a koɓale ngenan Senegal i leyu senegal koy jege frontiere senegal ka ref region mayu ka ando naye den mbaka toru departement arrondissement bon commune ke donc refe ka ando naye ka ref Ndiomb in Thiare yin kam mbatano repeter donc a fiya ngan rek fat i ndam in fop an ke i mbug na an ke ando naye tena ɓeda in i ngenu na keɓandale koɓale maak we me kene sax jare expliquer el parce que maaak we xa ngoox togu Waly xa tuuƴir njeg e pis njeg e machine ko ko ga ogu ten oxa jeg na fanweri mbam no ɓayum rek kaga ref e pour waga qoox soom de mais laŋ den ke den mbaax u in koy i ngot laŋ in ke yaqano yo saam ŋoda taxar ke yipa engrais chimique fe sokoy leye i mbaas ke kene mete refna koy jega te naxir waax wala o tegel na ndat te ref o pogof fo o kino lakas fodu ten mi mat wandimo pog fo jambur poges sax warmo waro wago sonil fat i mbasa a koɓale i yaqa yo mbato dakwiid no ndaaf ke rek ndaaf ke mat a ñis in i tegu ten parce que a yaq wanga yaqu rek ke i yoqiɗ ina men fopa pare ndaaf ke soom yoqatu men fe ndiki koy i ndeta nga ndeta yo te ka fela kagañ ka fel xa cuuɗ de ngoda rek me fela kagañ ka fel xa cuuɗ de ngoda wo jega kaga njawfa ɓela mais ke yaqona andira nate fodna kene koy i njaɓka tiran xaye njaɓka tiran o feet bismila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
to kene yaag wage tax reverdissement fe i ne a mene au senegal en Afrique a jofa paam in fop ka i mbaro mbañ leŋ mbi leŋ mais aussi Khadim ko ley cegu solo no Ndaf fe coté jegolo le Mbako Ndiemé parce que mi yeem refa tutank gaya vraiment o koɓale niɓ a niɓala ando naye sax nu ndef groupe rek nu mbaag u ndef ndef kam fe <noise> mais nu nde a nge groupe c' est a dire o refo leŋ wala ɗik nu ndok kama koɓale yaga koɓ ina lene ka nan pit fo ndaaf darkase fo ndaaf sereer kene na leyel new fo pundu ko kuyab fo mangu mais xaye o ga 'a tanga koɓale ka gef completement donc xar i mbagu mbi pour a koɓalene gef ina dak wiid i ngongorlu no RNA fene so a kota ɗomu lene a xaƴel parce que ndaxar a kotale fañ tan mais ka jeg a koɗood a jeg periode to kene fop wiin we an diran a masale a yo comme ne leyta nona ko ga a wa ando naye fo njaƴ fo ndutuñ a ngotu a cox laɓ e ndet yo ngodik mais waga ga masale ayo rek ɓade sax ndax ndaxar nene a wara god tel nene a naqa ndaka tadak non non ga ngara rek a yudin fop a ngota ndat den wene ngot taxar a ndoxa den kene moƴ ref dangers pire parce que taxar a njafañ so nu ngar mbara taxar kene vraiment <hesitation> o leŋ ande mete wagena teg quoi so d' autre part aussi <hesitation> chef de village ke bien vrai leyano Khadim den ndefu au nivau de la base a mbara ngor ngorlu yit a ndimle a in oxu ando naye a nga a tano yo wala te signaler el i ndaaw no information ne parce que koy xaye a jega na o nanda ngan vraiment wo chef de village fe a mbuga nga ngod no saxof xane leye xe in de bo ngod na xan chef de village a dama in wala te signaler mais den koy a croiser anga les bras a mandu it a ndeta xana koɓale moƴo yaqu aspect fa lakas fe coté Mbako ke ando naye y' a le volet maraissage ga a ko ga a ten ne i ley tuna wa ngener na men a ngar coxir xa qol xa qola xene siq taxar de yurda taxar kene a in tano yo kene Khadim a c' est qui la faute yal o qol le coxuna o qol le parce que ko warno leye wo laŋ ke coxong mais taxar ke wari ro gar yurda den liñ tan wala o mbisanan o teef to mi kene ga a num to c' est pas normale ko gar ka im ley nge e o terrain mboro le coxong mais taxar ke bo duk ten leŋ mais ka coxan o terrain le te exploiter a taxar ke nute bugit na a ɓisa kon kene vraiment a wara ndeta qinel no point lene dal bug umo intervenir a paax Khadim
anda ye kene ref vraiment fuite de responsabliter parce que wo o ref responsable mbinuun saqo tew de leyele mbaas yoi koɓalen yaqa wo sensibliser ino pour leyne bo yaqat ndax o ret yurda nan taxar te fiyan xa cuuɗ bon anda ye o xaga a sutwa nga ten fo xoxum diid kate tig bon xana yaqa to anda kene kene tig karawu yo parce que wo fene na goda god nu ndama nge nuun ndik oxu ref na ka sanction ne kel parce que maak ndik nu ndef a refa nga ndeɓanong sax o kina waga an de ŋaƴ o ndeɓanonga xe a ndam no mako xe mais ndik nuun fo teef nu ndet ngoda te korosa oxu refna ka maaf kel i wa wiin we koy xaƴa mbage an paax ndi boog ga ngotat paax a tegin mana a ndeet a ndeta kede bung na xa cuuɗ bugo mi a ndates refe na affaire kaga xam fat im jeg xa cuuɗ rek mi kam bug cegel sa ŋiñ fat im god rek cegel sa ngiñ a ndates refe no ka de yaqa mais fata woor nge meme o refa nga julit andi ye waxey jega bakad parce que wo ke o yaqa refe ye wo soma cuqu mais ka cuko lakas cangaru kene fop na ngara yo fata woor nge taxar ke a njega ten o njiriñ de a jega cira ka ando naye no poussiere fene dena ɓera pour a ngar a mbadiid na in o ndeta ngan heure fu ando naye qeña maya saxle ko ga a ngeñ ne xa sura rek a kurfana ka commencer xa teɓanonga xe a commencer a njira yo mais de mboga mboge poussiere fene ka jeg ka te atida ka jeg kate ata o ŋeñ ne donc fat i ngorngorlu mbaso yo yaq fe na koɓale mi de kem leya oxu fod na mbiño lakay nanin fede fak rek maxey re supa sereer mais kam leya wa supa sereer e ga' a kene fiya mene no saxes eta num saxes no saxes etanum a fiya ngan rek waly im gidma producteur kene rek ando naye faak naxa qol dena xa yongum vraiment fiya geolocalisation mais vraiment xa qola xe a mosa wax deg wene moom wa njarena o njokonjal parce que o kiin o sima ngan calel te ande kene kat refe ka ando naye o xana kam fiyan pour jiriñ oxa nado naye pour o o njirñeso te fiyan te xen bo o ga'a ngan rek o content wax deg o mofa nga no radio le tamit warano o gidim te ref El hadji Diouf no saax le o NDodj Boucar Diouf no saxle o Ndonj bo ndiik rek tamit Malick Diouf Ousmane Diouf wene vraiment a qol dena qe mosa lool were RNA fe a mosa lol lol koy to in way ngidma dena a paxa paxa paax parce que koy a jega wa ando naye ko gara sensibliser aden bo ƴut rek waxtan fa den leya den jafe jafe ke ndef na adna fe refe Senegal som jafe jafe ke ndef na adna fe to kene i continuer anga nene a waga at musiba fa lakas ten te ande a kene kat wax degg ka warena damo a dam ten jerejef wene
alo alo oui waw wañi radio le
bismila Ndar Ndar nam fio waay Grand maitre tailleur de Mbof na fio waay Serigne noxe

jerejef i content na a paax axa bismila

ndaxar

jerejef

wawaw

bilay

jerejef jerejef jerejef faley fa mosa a paaxa paaxa paax oxene o grand frere so o gen no saax le ref na a Poupouy a ref tailleur o maak no saaxle Mbofa Mbaleme a jeg mene atelier a fiya mene ño mosu koy vraiment kene ke i content na no contribution ne ke leyona ndigilo parce que meme constat nene i mbiyan noyo na xa qola xe o reta nga men ka leya ye moɗel ke mbaxe naxa qola xe mais moɗel bone no qol c' est a dire ka jeg mayu ka ando naye qoxox we andi ran ga'a ndaxar ne ando naye ka jeg yooq jege ka wagona dufa laŋ bata faax ke ref probleme ek te ref nar te ref moɗel xo ngayox refe ye ka faxe no qol mais yoq ne te fina ten taxu faaxe parce que axa bismila alo
oui alo
waw Serigne noxe na fio nam gonle fo mam o xoytita
Alo
ano ye nam gonle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
yaci alo
nam mbi u koy
sant rek
mba jam rek
jam som waay
nam gon le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
alo waaw
anda me nanir ne yacu yokit o ndik
i nanir ne koy yace fel Ba Abidine o
a
Abidine o
kene Latir o Latir
a Latir
i wala
iyo Latir
aca sim na nuun a paax nuun fo Khadim rafetlu wa emission ne a paxa paax bon nanam kenu ley na mi koy nana nga sax im xoyit xaye wo fo taxu <hesitation> yam ka jeg ka KHadim a ley na ndiki te ref fa fañ tale taxar ke mene o fañ ta mana o kiin te ga tan na ando naye refe naga to qoles o wagiramo wañit taxar ke wala o xurole jeguno to kene fop o foge oxe gana a fañ tang a ley nge kene bo yaqin xaƴa wo fopa a a xoxof tax te leya
iyo
wo bugu coté es sax taxu um leya presque deno de ande manam taxar ke refe dara ludul
o o mbako la ɓosti waan i ngidmin a paax Latir Dione a xoyit mene no Ndiob Fm contribution fe a mosa <hesitation> jokonjal Latir
merci beaucoup Latir contribution ne jego o njiriñ a paxa paxa paax im ɓato dakwiid rek no question ne Ndar Faye rek
iyo Ndar Faye
ando naye vraiment kene ka jarena lerin o terefe moɗel ke mbaxe no qol moɗel a faxa no qol o ndeta nga o fiya nga qoraqin taxar ke ando naye fop ka njeg yook ga njeg yook jege ka wagona dufa laŋ bata faax parce que gancax le ka jeg kate soxla na ka soxla a quɓan a soxla na njeeƴ ne ku manquer na ten rek developpement um jeg ke dole ye mais ba wiin we leye moɗel ne ten faxeru no qol le parce que ka fiya yooq ten taxu ku dufona a laŋale faax ke kene mbaru an ndiki koy nama mbaru mbago mbi fada korosin ke toubab a leya tailler de korosin bata sag took ba ngaƴin de sambar fada korosin bata yoq took o ande njeeƴ ne gara nga xana wago penetre e a daaw gancax le a laŋale a jega ma ando naye it ba fi na yok ka reta bo qoro ndom ke wala te commencer fiya a lot maga ko leyele ko wanda ndaw mayu ndaw o gar yipin no fuɗ le a fiya ngan maga fi kate qorondom wala ndaw merci
alo oui alo alo o mbati insister rek au 777171714 iyo mene Khadim intervention fe no xene no no coté le moɗeɗl ke a jega solo parce que moɗel ka yoɓo multiplier u mais nu leye bo ngije bo ngarna kam o qol le to nga de may kan ndeta we ando naye den moƴu ñofo ndet nu eliminer yoq we a fiya ngan o qol le occuper ke fop fo moɗel ten na taxa yoq we koy a ngara nga ka masale a ngod fop ŋaƴ ke taga len to kene aussi vraiment taxe RNA fe a wago jofa paam alo oui alo
a bon koy i mbato cungo fogolene no 7171714 rek
i ne leyta nona aussi no moɗel ke ande ka jeg taxar ka ando naye ka mbom wa mayu te ref ngayox a ref moɗel mais ko éléguer an tailler in tailler bo ande manam njeeƴ ne xan rayon solaire ke mabgo ngara ba ndaaw laŋ ke ba ndok no fuɗ le i ndaxar ne jeg humiditer a jeg lumiere mais kene fañ tan nda ga fumbin a langa le ten i leya ye c' est interdit mais xoltin bo ndxar ne wago jeg kete war na jeg alo oui
alo
waw
waw Baye Waly
waw an leyun
Serigne Thiaw a Ndioundiouf
a Serigne Thiaw iyo Serigne fadidi
iyo mba jam som
jam som waay
jam som nu njegu ye
serigne yaci puus o radio ndiki o ndik rek
Kadim Dione
na fio way serigne
jam fa ɓor
bismila Serigne
a aca emssion na jega xina solo trop
jerejef
iyo wax deg kene nu leya no taxar ke wax deg fa yala mi de jotam jotam te bo wida koɓale mayu te dal nda saate ke ret ma dal andame mayu te dal we leya ye moɗel fe moɗel fe faxe no qol ŋayox faaxe no qol
iyo
nda mi mat kem mbata ten ten etu ley de comme ca nenu leytu rek ga 'a gancax fo xoxum ka bug ka bug lumiere fo xoxum nda taxar ke ando naye ten refu moɗel in ngayoxin ndaxar nu mi kam ga mi mat kam essayer in bo ga nu xotona tailler in korosin korosin bata fad took
iyo
bata fad toog waxa a langa la ke sasa fiya na qol teta fiya fi o qol
xana langa le soti
i o xena ngan tailler in bata faad took xaye
i
bo ande xana jeg airation xana jeg lumiere ke ke saas a jiriña jiriñ no qol tena jirña maga
bilaay
i wax deg fa yala tiya jega solo trop koy
merci beaucoup
ja ngeen jef way
iyo merci beaucoup Serigne Thiaw teno paysan leaders formateur o maga a Ndioundiouf
saxle Ndioundiouf vraiment a ref un jeune tres dynamique
vraiment <hesitation> i ngid man a paax te sant an to encourager an toa aussi paysan ke te soɓa ku te coxna nuun comme directive fat nu ande kene no in wene a inoru in fo Khadim ina leyane reti fi it nene leyit nene kon vraiment serigne in way ngid mang a paax to sant an

bo ndiik rek i ɓati ngar fo nuun rek parce que no taxar kene bo ndik rek ka jeg wa ando naye ka jeg ka ga'ma de mbiya a jega sax wa ando naye a sanction ne ten ne kim gon saxle ley kim dara mais a jega wa sanction ne ena ten ga ngota comme ke de ley na ye moɗel ke mbaxe na koɓale a ngara nga ba mbigwa yo ba ngota kañ ke wala de ndiya ngodin a ngot gañ ne a mbi in no fund le a ndoxin pour ndaxar ne xon ga'a kaga po ga'a nge ga i ñaƴa ñaaƴ bo ga'a o fi in wo moom jega probleme parce que ka i leya nuun ne moɗel a faxa no qol tailler en bata sag took gantac le wago daaw no njeeƴ ne a wago jeg a quɓana laŋ a daaw no njeƴ ne kene i leyu nuun a fiya ngan gancax le laŋ xana faax mais wo tank fi'iro kene bo ga resultat xa taxu o fexeya ma war tona ndaxar nene to ndaxar nene jeg u o njiriñ me xa tima xe moɗel ke a njega o njiriñ
a paax
yaay in ke maxey ga'a de mbiyan diwlin
wawaw
te leye ka watna hypertension yiin fo lakas fo lakas fo lakas kon koy wo xa taxu o bugo éliminer moɗel ke fop moɗel ke fop a élominer ange ndiki mam i ngotit kata reméde kene fop mais wiin we fada mbaas kene o leya tange tig o essayer in bo ga ngayox ne o fiya nga yook o dufa nga tig laŋ faaxke ko leyele korsen bata sag toog bo ceeƴ ne wago roka laŋ moɗel ne neen naro sax neno xaƴa kay nar kay xaƴa ka ndawo mbug xa keralaxe rek ten taxu njambirano maaf ten taxu de ngaƴin men moɗel ne ando naye koy jege kene
comme fog in fafay we
fo xa Soukou xe ten tax de ŋaƴan men mais kay moɗel kay a faxa no qol a faxa no qol de fada tailler an bata sag took a fiya ngan kunu ndalfona nduuf na a laŋ rek xana faax a fiya ngan bo ndiik no code forestier ne rek xam ande a jega article na wetan ma den te ref article 65 article 65 ka jeg ka te ley na to xoxox mayu owey mbiya tiye ne mis en defend ke parce que mene sax jege foret classer mais mis en defend ke te ref xa qura xe ando naye ga bañ tel pour a ŋañel a developper ko ga'a wa ando naye ga ngoxa ba nan kam fe duut a ŋoda rek a ndoka kam fe anda ken ndata ley nan kene un million bo dix million
amende
amende o dama nge wena ngoxa ba ndok kama xa qura xe kene nuno nan gilweno article 65 ten tenku nuun waga rabide un ;fra million bo dix million xa qiid xa tadaq kaso bona xa kiid xa ɓetak ca depend ne god ta nona ten taxu wiin we souvent bo leya fa den nange anda ke ndata leyna wo fe an na koy ko buko waxtana fa den rek an nora den mais souvent koy ka jega wa ando naye nga saɗ ka qox ko ga'aa xa ando naye o qur ka den pamum te wongan rek a wonga rek a roka a wonga rek a roka a foge koy wagan tig a komalu te signaler ena ba damel ke moƴ na neew teen ten ref un million :far de un million un million maya de
xaliso
un million maya debo xot ando na investir in damel no xido leŋ som o investir angan no lakas a jeg ten lakas soko koy waga jeg ten sax a jega na ando naye o rok tanagan no xurole waga damel xa qiid xa tadaq bona xa qid ɓetaq donc taxna i moof mene leya fo nuun ka i mbeta na nuun i ngupe nuun xam xam ka i ngestu wa rek gar leya nuun nene fo nene ndiki koy nu mbaña nga ngim kene bana leye co goyene ga mbel xa ndek rek a ndef no radio le maka ino yo ba njom ana ind bo nanagel neepa koom koy nu sogo ande koy a goyene kat kede leyogina ndiglo de
a jega o njiriñ
mais jeg kate njiriñ saam wo ko wed in bo dama tel bo daan fe sag tokof sokoy o soga leye xa kene kata ɗomata kon article 65 kene leyu mbaas yo xa qura xen ngoda bon doka kam fe saam xa qura xe yit tena mbogu de ka i leaya taxar ke mais xa qura xe a jeaga wa ando naye owey ñaman a ndoka kam fe mais kene koy i leya nene vraiment refe pour in o xura la nama leya xi nel o Mbatar a reta nga ba magin ba mos ba jeg ba waro exploiter el refe ye o kiin mna inor ka mana o Mbof a gara exlploiter an we ngen na o mbatar dena mboka tor ka a leye a o xuro lene kat a maka ta to a jega taxar ka ando naye ten i ŋaƴa ngan parce que ndaxar ka reta ba tolu no periode d' exploitation ma ando naye o exploiter a ngiran ka nogoya surtout a refa nga ŋuɗ ka buko faqtuwa yena i leye koy fat i mboka tor comme o xurole maka ta fat i mbexey ndaq nin ndeɓanong nuun fop no mboka tor maga goro rewo oxu waag na tig rek ndet ŋoda tega yo nu ŋoda nga bo tegin a fela nga nuun nu ngajir wala nu njiku ɓek no caisse nuun nu ɓiskiran sen to kan mbiya nel a autorisation rek ret mbi ino yo mais kene koy kene koy wax deg yala jege jafe jafe probleme lakasa a xin a jega probleme ka ando naye xin xaye moom ka i leya dans le general rek parce que ka jeg amyu ka ando naye fok i rectifier ando yo ka jeg wa ando naye ga mbiya a demande pour autorisation délégage a ngara nga deposer in chef du village a signer de ngar mairie te signer rek de numtu fo den a numtu fo den a ndeta nga rek a ndalfo ŋoda yo o dama nge trois signature a war jeg chef du village mairie agent eaux et foret agent eaux et foret oxu manquer ne ten rek jegiro autorisation parce que fat i mbetan wiin we ye environement ka ref competence tranferet ka coxa tel mairie ke environnement donc ten taxu kuna fiya tel no environnement fok cacher uma ref ten chef du village comme representer u maga o mado xe kuna fiyel tamit xana ndeet parce que bo leyona kene ndaxar so xan chef du village a ande ndaxar so ndax refe ndaxar es o reta nga ko warno expliquer ley ne ndaxar nene kam bug una god to bug u a autorisation ten taxu im bindin nene te sogo ndeet ande kene ndaxar fo te signer chef du village a signer anga rek a gara nga mairie xana signer mairie signer anga rek o ret mana ma agent eaux et foret a soɓanga ye refe koy a autorisation de coupe a soɓa nga ye bugiro maaf ndaxar ne o buga nga maaf ndaxar ne moom fok eaux et foret gar ba fi constat nda a refa nga elevage soom moom mairie signer anga rek xana gar a signer a nong a autoriser ong o ret éléguer mais ka jeg wa ando naye ka ngara a signer de ngar mairie de signer te ndeg ndaxar den bon soɓena maga a koom xana ɗom de parce que cacher leŋ ka manquer teen bon ka i mbeta na fogole rek Waly
meme mene sax Khadim a jega solo naga na demande a lene a jega wa anaye sax proces ke a demande fit den a saqa saq den a ndet a ngod ndaxar ne bata xool to ɓeer ke ma chef de village ɓer ke mairie wo sakamtuma koy eaux et foret kon anda wene owey mbiya delis fa maak yaam xaye a saisir ange yo rek xana njego yo probleme to comme tiye c' une competence transferet code ferestier a sévére \ o kino kiin ten wara xaƴ ku o fiya ta o tegin na ndat nda ka mayu ka Bafouet a les lois to a fiya ngan alo oui alo wañi radio le wañi radio le o o xaga ɓostuwa i comme ne leyta nona Khadim mayu ten ka ngoda to ɓeer ke mede mbarna ɓeer to kene toujours o nanga fiyan a miña nga rek xano moso jeg ten o njic kon ku de mbiyta ta na koɓale vraiemnt :gfra ka waro tenku noke lois fe a simit na nda a jega wa moom wax deg fa yala alo oui i a alo waaw o xaga o mbako la ɓostu waan mbati insiter rek au 777171714 to nu na ngoytata rek nu mbeg xa poste radio :far xe wala nu ngoɗa den a fiya ngan éco fe ka fela no nof ke in quoi i ne leyta numa sank rek Khadim we ando naye ka ngoda to ɓeer ke mede mbarna ɓeer ñare ba nga ena rek daan xana doon wa den parce que o kino xe a fañ tange tig wara o ande kene kat o njiriñes taxu um fañ telo ten to Bab cheikh a leyan xator kam émission ne ga'a sate yo sate vraiment ka jeg nade mbarna ngenor a saq vigilence den fo fula fo fayda den parce que convention local kene i leya ba ret na ba genu ku kina fiya ta convention ne ten na ley kange kene na jeg ka o fiya ngiran kene na donu kang kon koy me ndef na fada ndimle chef de village ke a ndimle aussi animateur ke parce que kene i leya mene fele to leyano i ngupe leŋ men xam xam peut etre kene fop ka i mbug rek in tout i sentir e jam ten xupu ku ga ona to a koɓale in a nata nga xan wiin we naat cegel ke naat environnement fe a naat jam fe a yoku yam ndaxr nen o ga' a ka fof ka ando naye ka jeg solo in ka i mbiya fo ndaxar échange ndaxar ka ñowna laŋa qica fofi a wodna o kiin xaye a jega plante medecinal mayu ka ando naye xaye i ñaniran a roog mais jangaru dala nga o kiin waga taar no taxar kene directement o faƴin toi retkiro dispensaire to kene kene i leya a wora yaal xam xam ke medecine moderne fo traditionnel ka jeg kon koy bo i ngaƴa koɓale in te yaqu fat i mbokin a paax Khadim a leyan mene xator nar ke yiin tun ke yiin a may anga meen lool ga kiro wiin we mbiya ten exploitation na refer na a ndat yaam anda ye xaye o ret nga woq no nar wala no ndun jaw foñeexof o felu fafaey we moom mbañ ke kene kon kam foge den kene o leŋ ndeet ke taxar kene yaqeloyo ndaaf ke leyano Khadim mi yem refa tutank i ngisoga a ndaaf njikwa a panale 2000 frans bo 3000 o jika ten xañaɗ jika ten yere jika ten ku bugona mais ndeti actuellement nede yaqit na koɓale wa o ga a nga mene ndaaf waga ñaƴ presque 10 metre sogo ga ndaaf wala 20 metres kon ya probleme
y a probleme de
kon fat i ngor ngorlu mboka koɓale mbogit taxar ke charte kene na leyel article nangam 55 65 article ke nu yaco ngongorlu ten maitriser a den parce que xoto xur foge no qole o riñan ndega tag ka riña rek reta foge ko jeg fula to a soɓa waxey fiya erreur parce :frea que kaka ndefa maga a an me qole dey ina a an me teta le dey ina wo o gofa rek reta foge ko jeg fula ndax ko moƴo bug wiin je ne c' est pas mais wene fada mbi attention parce que a in wana nge yo rek xana njeg jafe jafe kon dal vraiment volet nene khadim a bug am de ngor ngorlu vraiment naxa qura xe a paax a ande xa qura xe aussi no environnement fe a mbogu to ka ref espece ka ando naye roog sax nan na in i mbaro moƴo ngorngorlu <hesitation> mbokit xa qura xene
ke leyona ndigilo Waly ga'a wiin we moom ale oxu bugeer na and rek an kiro ka jeg wiin wa ando naye ye rek bug bug den a ad nayo mais oxu ndeex na ne laŋke yakor nayo ne rendement ke mbañor na o ande wax deg yala wiin we cono soma ndeftu men o qoxox xoxe ando naye ka riga xoxa bo ndiiga sutu te xoox xa qol xa ɓetak a jeg ten charger tadik kaaf som ande kene moos musiba yo donc nu leya nge ye mbiyo kene ndax laŋ ke ndaku made nde ina wax deg yala natange soom i mbuga nu nuun saam oxu ndap na mayna o o xaq xa qolof jeg teen xa paam temeri mbaam sax a waga jeg maak we ga njege gun temeri mbaam o jegin jikwin kene xana ata nong ka ando naye foog ino sax mais koy bugo yaqa taxar ke jeka engrais chimique fe na yaqa laŋ ke o bugo jeg o wod fo o ɓaal fo nata nge wage ref leya fo gay naak we rek refe gay naak we soom mene fop ndefatu gay naak saam oxu jegeer na nako o jeg mbaal leŋ wala mape ndik donc wene fop no gay naak we mbogu wene koy a jega ten wa ando naye ga yaqa ngaay ruus ndaxar wala lokan fardan wene koy articles 72 den leyu fo den article 72 ten leyu fo den a leya nuun wene ando naye nuun wey ngoda na cegel nuun ke ngod ta cegel nuun ke ngod ta na felit na nuun bon ndamena nu mbaga mbonu o xiid bo xa qiid xa tadaq kaso amende ne nu yirma ngan lol ñaar fukki junni a commencer tu bo temeri junni donc mbaas yo yaq fe nu mboge nu ndama nge nu mbaga muc no article nene article nene na mafa nuun 72 ten mafu nuun nuun we ando naye nuun na ngoda cegel ke article 72 ten mafu nuun a weg ka nuun o xiid bona xa qiid xa tadaq a teg ten ñaar fukki junni wala bo temeri junni kene wax deg yala refe ye we ndef na mene radio ke a leya den mbi'uno yo o mado xe ten andu ye a koɓale oxey yaq wa to a fiya ngiran xana koɓale yaqu te teg ndapum a leye kene kat oxu fiyat na im mafong kene nuun koy ke ref na probleme in ten refu ye o dama nga kino xe ndeet kate yaq fe te yaq na mais wo wofa xoxof a buga sikin ka leya ye o xene ka soxod war e fi kene o xene o pog mo mais a refa nga pogof ta yaqa koy ga 'a o kin bo fiya tig etin fogof o pog fa yaqa nga tegen na ndat bon jambur a foda nga mana a nanin xana ande a o xana xay rectifier fogum xaƴe jambur de bon koy o pog a diya nga fi kana fañ tel o xaga yo ka diya nga fi ka kana fañ tel o xaga yo ka diya fi in kate war una fi rek te fag tak donc fat i mbaxtan ande kene i mbiya kat fop i mbiya nano yo fop na fiyel fat i mbaxtana ndisora to o leŋ a faño ga xoxum o xe ando naye in a fiya ka ando naye ware bo a ndata garna tegu tokum ba fuxano leŋ fata fuxan xoxum parce que ten andu ye kene ka fañ tel kat te di a fiyan bon koy ku dal na fata ande ten fina xoxum oxe ngaan na took ndaxar a ñam ba giña sawar o sawara damin te leye cungoi im fool cipu ndax jegam dole a cipwanga ɓolu fata nade ten tegun xoxum sam a ande ye oxu folit na took yen xano ɓolu bon koy oxu fina ka ando naye o mado xe ka fañ tan andiye xana ndata dal tokof o gund wan koy fiyan bo nanel neep xano ande o xene ka gundo gu a ndata tegel tokum rek parce que oxe na gunda fiya a ga a ngirango a fiya o xene koy ko sanction ne an bata ande meme ba bug na wota fi in xana leye a o kina waga mbato yen tokes de to population ne ka jeg kam sima den ba nga ato kiin te yaqa te ŋaƴin refe ndat ga'a wo fe gana o kiin te yaqa o leye ax o xene de xoɓat kinum sam kentan so wala o maag so wala o semres'o fato woor nge bakad fa nuun ngaaj run parce que yaq fa te yaqa roog bugiran mais diine l' islam sax ka jeg kate leyna fo diine ke fop ka jeg kade leyna no ndaxar Yonent fe ka ley u saxaba ke ye bon ndet ina bo leyele sax adna ka tuk'a ndiki ndiki nu njega nga o jot ndet yo njim ndaxar bonn ande ye yonent fe a jeg a mate teg ina ndaxar wokoy jima tiro yaqa bon bakad fe nama fod ka fat i mbaas caxan kke ga'a ke ref na men refate o leŋ andiran ceeƴ ke nene de sumta yo jamano kene Ndar Faye a leyan ceeƴ ke ka suma bo an ka tiro nate nan na a jaga maak wa ando naye ande sumana kene ndiki i mbare poser ox la question xa atu sumana lene a teɓake ka mayo gu a teɓake maya te to ka deɓogu waxtu xa wara lu kene xin mais i moof rek ndamit roog roog roga xena nda in i yaqin te ndeta in fato kina ret ma roog a leyne wo taxu a teɓale gare in ad wu te in yaqu te setana in mais xa ƴufa gaxe na njega mene o leya te ka ufan ke serer a leya ufan xar na fiyan o ƴufago lu ga ona ka yoon fo ŋeñ ŋeñ nene koy a laŋa mbera a ƴufa ba reta geen we eel le ka yona fo den rek a reta xana genin ka ŋeñ nene taxar ke mbaag no ngenin parce que ndaxar ko leyele fo ngeñ nu te waag na fod ba garna ba dal tokum xana wisin 10 metre te mbato wago fudu 10 metres a ciiñ te wago mbato fudu a soɓa nga maga ndaxar lakas est ce que ɓaat kirano deɓa teɓa lene te deɓan koy ka blancer a eel ne te deɓ mais a jega nge dara ka xañu na ka gara rek a joon suus rek a ret mais i mbugo ndef mene yaqa rek yaqa rek tegin mam Casamance mbanuma ndeɓe ndik te fi un mois e yaam roog fa leŋ refanu in meen ka roog ndika jeg men roog fa leŋ som ref men casamance a ndeɓe yaga in koy i moof rek ndamit roog roog i yaqa koɓ in Casamance a ngene a koɓ den a njega fofi in mat i moof mene oxu ley naye bo godad leye co mba njom ana in xa i ngod cegel in ke xa mbuko ñama yo ye ando naye ko saq cegel wand kiro kade ñam na wo o yara cegel o yara nga cegel kay to yakar taxar ke som bon bo yar cegel waand ki a ñaaw o xoox gooñ a qangafa ke o ƴasa nga o ganda den xoox ka arel mais wiin we ndiki ga mbugat yombu quoi wo jambiro cono soko koy bugo jeg cegel sokoy yakari ro dara ndax taxar ke ii yaqa rek i fat wiin we mbaas caxan ke koy fat i leyir ndigil bug na yar cegel xoox ki njasiw o fiya ngan o fi nga goñof xoxa areer jeg gooñ a kangafa ke o ganda den o jega nga a mmac o gand ye wiin we ga tala ŋoxo ndik ndiig ne sutu o ramas fop gar no mbinof retan xoxof sokoy bugo yara cegel ndiig ne gara nga o yaqa kene ke rek o yaqa taxar ke kene koy jeg kate men fat wiin we mbaas caxan ke bugat na yar cegel ndiig ne roka fule jiki ñaaw o duuf saam ndik ne xesa nga dandong mom xana ɗom xana saf sap jega te wasa nit xoox ki a ñawof fuuf maac dufa areer o jega nga goñof o geek xendan i ndeta nga bo waxtu fene o naqa coxa cegelof we ando naye ga njeg xa sira xa ando naye mbaga ne den tig samo siir wage coxel gooñ de molik a ndeta nga bo koɓale mbato xen molikate yo saam xan denda mayat men cegel kene mbago ñama mene mais ngoxa dokan pedake mbaña peda ke o leŋ jega te kene ona wene yaqa taxar ke nu mbugo ndef no jam wage ref Waly o jenga lakas ka ɓatona ten
wala merci beaucoup Khadim xaƴa rek <hesitation> i coox la technicienne rek te coxa in o kaset i ɓaat no ndik rek

alo <music> ` alo oui
alo
waw
alo
alo an leyun
alo
alo
alo
waw
alo
jam som
alo i alo
deplacer wi o ndik
alo oui
ko yac ka goɗ radio le o ndik rek yaci goɗ radio le o ndik
alo
aca bismila in way nanang a paxa paax bismila wo i nan gilwa
alo
wo i nan gilwa bismila in way nanang a paax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
na fio
me me
nam gonle fo mam o xoytita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
Guedie
mem xoytita
a
o Mbof o pouy pouy
o MBof o pouy pouy
i
wo ne e nam
Mbasa Wadie
Mbasa Wadie Bab Mbasa nam fio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
jam som Bab Mbasa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
axa
wa kene
axa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
axa
koɓale nan yaq
bilay
kaga koy
axa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
axa
oxey yaq wa de
a yaq wa de Mame Mbasa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
ga mi bo fadona no qoles
axa
jegam xa qola xa taxar ka mbada temeen
jajef
o fada nga na xa qoles
wo de xam ndeti dong
ga kene im ne a i ngorngoru tena paax
iyo
taxar ke fop ka yaqu
a yaq wa de
a yaq wa ba nan yaq
jeref Mame Mbasa
ka moƴ ka yaqu
bilay ka moƴ ka yaqu
to kene
jerejef
mi mat kene mi moƴ no bug
jerejef jerejef
im anda nga an oxu god na men ndaxar
axa
ɓaat ka tino to o kendoif ɓatka tiran
e kene tenb i ngen wa Bab Mbasa
a
xan i ngenu ten a paax
nu mbara ngenu tena paax
jerjef
mi de im jega nga cahier im wida koɓale oxu ga ma im damong
xano jega kayit a fela nga roog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
xano jega kayit a fela nga roog
iyo
kene soom i mbida yo koy jerejef
yasam rga xaƴa nuun men
amin waay
barikala
amin amin
roga ci'a nuun o wod
amin amin jerejef
tubarkala Njoko njal a paax
jerejef jerejef Mame Mbasa
tubarkala
a kaga ma es o a gen mana no saax le Mbofa Poupouy anda me ka an diram a ndid rek tokor a ref na mi tokor a ref no ba'es i ngenda nang o xuɗo ñis rek fo o wod fo o muj fo mosu
amin
vraiment wene maak wa ando naye a njara ŋaƴno saxo parce que maak wa maad na fako to ga ano o ga'a ngan mata refna ka nogoy to ga i yaqe bo ndik ka an ke o njiriñ ndaxar a ref na o ga te genu ten nana kete leyna a leye o qolum a jega taxar ka fad na temed alo
alo alo waaw wañi radio jam som way ano ye sant rek a Ya Sagar Sow iyo way Sow iyo way Sow te ref ndigil Alkhadoulila

amin amin amin waay Sow amin yarabin

axa ligne ne na saturer a axa vraiment alakhou ma amiin sow i mbogin alkhadoulilah sow merci beaucoup jokonjal in ngid mana paax ya in Sagar Sow mene o Mbumban contribution fe a mosa trop a jega solo rek Khadim ke bug uma ɓaat rek mene avant i muka émission ne te ref leaders paysan ke ye sioner ema fede faak vraiment a jega xa ando naye fok um remercier in te ref Imam Madou Fall Mbako Njeme